Timaatimme dumma dumma kattatura walakkiddi kattiyo darkkon mokiya payyatettawu maadiya darkko katta. Ha kattay diccanawu naa'u woykko heezzu agina koshees.

Toho bollan uttidi jinsse suriya gixxidi ba kushiyan cenggurssaa xoqqu oottiya miishshaa oyikkida na'aa sunttay oonee? Appe guyyye baggaara diya paraa meray ayiba geetettii?

zo''o, karettanne, boottara walahetti uttidi nu sintta macca asay wottiyo caamma gatee ha saatiyan giyyan aappun bira ekkiyaakko neeni eray?

Donoy irxxa heera dosiyaa ubbakka tokkin eesuwan mokiyaa maanawu keehippe maadiya dooza qommo. Ha doozayikka naa'u woykko heezzu aginan gakees.

Ziiriyan uttida yelaga attuma naatu giddon Wolayitta wogaa maayuwaa woykko Wolayitta alleeqo maayuwaa maayi uttida attuma naati aappunee? Ha uttida naatu qoodayi aappunee?

Koronaa giyo hargge oshinchchadan asaa oyikkidi wodiyaa immennan atti yeggiya issi giddon kare biittaa gidin nu Toophphiya worssidaagaa. Ha harggiyappe naagettiyo ogeta.

Keehippe daro ali'onne puula gididda zamaana miishshatu gidon xaaxxetti uttida aleeqo miishshay aybba geetetti? Qassikka irzzo hanotay de'iyo aleeqo miishshay aybbay?

Issi yelaga macca na"ee huuphe suure dadettidaagaa ayiban ti"afeeshsha? Ippe sintta baggan de'iyaa dumma dumma mera ciishshaa oone ehiidi wottayi?

Saatee wodiya eranawu go'ettiyo zammaana miishsha gididi salo gufantton daro sohotun go'ettiyooba. Sikisso maayoy maayin iita puulaa immiya maayo qommo.

issi shuchchappenne biraatappe keexxettida keettaa giddon duummaa duummaa meraara de'iya uttiyo oydeti muleera qoodan appuna giddiyakkonne ereeti? kare baggara de'iya biraata pengge appun biran shameetidee?

Issi hiyeesa asaa maaddiyaa dirijjiteti de'iyaageeti issi keettaa asaa pootuwaa dentti efiidosona shin he keettaa asata simmi guye yiidi maaddanaw de'iyoonaashsha?

Issi hoteele mala aaho gimbbe keettaa gidon dumma dumma hagaazawu go'ettiyo buqurati de'oosona. Ha aaho wuygiyan keehiippe lo'iya qumaa xaraphpheezzay dumma dumma sohotun de'ees.

Toohphpiyaa giddon gaxaree heeran duusay keehin barchcheyees. Maayanawu maayoy wottanawu caamay qassikka maanawu kattay uyanawu haattaykka keehin injjettena. Heeraan haattaay keehin deikkokka oyqqettay daro giddena.

Asaa naatu de'uwassi baasso gidiyabatuppe issoy keettaa, ha keexxettidi wuribenna keettaassi aappun xekkati de'iyonaa? Keettaappe ha baggaara beettiyagee ayba malatii?

Sunkkuruutoy anccidi kattan yeggin mal'etteesinne dumma dumma harggiya teqqes. Ananaasee bollaa qanxxi oliichchin garssay pala ma'iya miyo mitta qommotuppe issuwa.

Badalaa tokkin mokkidi bul'iyoogaappe aadhdhidaagaa garssan issi abkaaduwa mittay diccidi ayifi uttidaagee des. Ha abkaaduwa mittaa ayifee zo'ibeenna gaasoy ayibe

Gaameelay daro buquraa caanidi issisaappe harasaa efanawu maaddiya medoossa. Ha gaameelay issitoo uyido haattaa heezzu aginawu go'ettana danddayiya malaaliya medossa.

Paapayay dumma dumma harggiya xalliyanne mal'iyaa miyo mitta ayfe. Qassikka gumi'ettidi uyettiyanne gaashshidi miyo darkkon mokkiya shugo miyo mitta ayfe qommo.

Issi karetta ordde kootiyaa maayidi ba ayfiyaan karetta manaatsiriyaa wottida na'aa miyiyaan hara naa"u attuma yelaga naati haa simmidi eqqidaageeti beettoosona.

Koyro xekkaa luxettaa keettaa tamaare naati bantta luxettaappe guyyiyan shemppo wodiyan kiyidi kaa''oosona. Eti ubbaykka banttana issuwa oottiya luxetta keettaa maayuwa maayidosona.

Baaburee koorinttiya wolqqan oottiya kaame qommotuppe issuwa gidishin asay guutta marccuwan haahosaa baanawu maaddes. Ha baaburiya ogee kaamiyaagaappe dummati merettis.

Santtay darobbawu maadiya kattidi miyoode daro harggiyawu xalliya irxxa heeran mokiya darkko dooza. Ha doozay wolayttan ubbakka toopbphiyan keehippe eretees.

Keetta keexxanwu baassiddo sohuwan keehippe daro acce suufa shuchchay giiggidde de'ees. Ha heeran qassikka keettawu go'iya biratatti shiiqiddi giiggi uttidosonna.

Dumma dumma keettaa keexxanawu go"ettiyoo miishshati maarara bayzziyoonne shammiyoo keettaa giddon kaqetti uttidaagee aybee aybee? eta gateekka woysu biran de'ii?

Saatiya naagidi dumma dumma poo'uwaa immiya adussa xomppiya issi heeran xaaxxidi wottidooge de'iyaagappe gidduwan de'iyaa aybakko qeeeribay aybbe? A niyo beettay?

Hiillanchchay dumma dumma maatappe daddido quma kammanawunne puulayannawu maadiya daro issi mala buquratti issi bolla de'osonna. Qassikka ha buqura daddiya asatti de'osonna.

Issi toho kuwaasiyaa citaa qonccisiyaa malaataa ba bolli xifatiyaan oyqqi uttidaagee awa biittaa toho kuwaasiyaa citaa yaagii? Ikka ayba meran tiyettidee?

Issi heeran issisappe harasa biidi de'iyaa kaamee guyye baggaaara deshsheti uttidaaga shiiqidi xeelidi de'iya asatu giddoppe maata malatiya shurabiya maayyidaara oone?

Issi keettaa so asatti aayiya aawayinne etti yelido guutta naati issippe eqqiddi ubbaykka issi mala maayido maayuwaa meray aybbe? Guutta naati woysse?

"Bemengedee lay" yaagiya Amaarato maxaafaa xaafida Maasire Dassaalany wodalla ganjje, luxissiyaagaane xaafanchcha. Maxaafaa nabbabiyogee kumetta asa keessiyo gishshawu nabbabanawu koshshees.

Issi aaho keettaa giddon odiyageeti sinttaaraa daraphan uttin hinkko asay qassi eti giyoobaa siyiiddi beettoosona. Issi qofan zemppidi haasayiyogee woykko tobbiyoogee he qofaa birshshanawu maaddes.

Addussa maata keettay liiphiyan naa"u baggaara naa"u hayttaa malatiyaagee de"iyoogee ereme baggaara de'iyaa uuttatu qooday aappunee? Baasuwan qassi de'iyaa sawo maatatu qommoti aybee aybee?

Wolaytta moottan beni wode kawottida kawotuppe wurssettanne daro mino gidiyoogan erettida kawoy Kawo Toona gidees. Gidikkonne I kawottyioode awu bare woysse?

Irayi bukkiyo balgguwan loyitti aaci uttida dalqqi dalqqiya maata achchan cora deeshshati ayissi eqqidonaa? Eta heemmiya asi awan diyaaba malatii?

Issi heeraan diya maccanne attuma asay ubbay issippe dindidi uuttaa puutiya oyiqqidi tokkanawu biiddi de'oosona. Ha etappe sinttawu woxxiyagee koyrottidi tokkanaassee?

Wolayitta sooddo ambba goshshaabaa luxissiya kolleejjiyaappe sintta baggaara eqqida kaamiyaa bolli woyigiyaa xuufee xaafettidee? Kolleejjiyaa dirssaappe so baggaara de'iyaa mittaa qommoyi aybee?

issi shuchcha ogiyaa bolan beettiya paray ba geeduwaa goochchidi biidi diyo miishshay aybee? qassi ayookka meray ayssi keehi bootta gididdee?

Worqqa! Yaagiya erissuwaa ogiyaa doonan kaqqi wottidoogappe garssa baggaara hemettiidi de'iyaa asati qoodan aappune? Ha asatuppe addusatettay de'iyoy oona malatii?

Asay dumma dumma ambbaa giddon shemppi ekkanawu maadiya sohoti de'iyageetu penggen ammaratto qaalan xaafeti uttida xuufee woygii? Ha karen eqqida kaamee ay malatii?

Caammaa wottiyogee nu tohoy qohettennaadan dumma dumma danotuppe naagiyo gishshawu ubbato caammaa wottanawu koshshees. Huuphiyan wottiyo qophee huuphee awan xuugetennaadan ashshees.

Parkkee shuchchaaninne haraban direttidi dumma dumma medoosati qatanaassi keetta gididi maaddeees. Mittay qassi dumma dumma asay shemppanaassi kuwa gidiyogan gujuwankka qassi carkkuwa murutissiyogan go'aa immees.

Ha baggi simmi miicciidi de'iyaa yelaga na'ay ba bollan maayido shuraabiyaa meray aybaa milatiyaageee? ikka ba qooriyaan qachchidobaa sunttay aybee?

issi keehi yashshiyaa sohuwan beettiya tamay eexxiidi diyaagaa matan diya deree beetiyaaga bolan maatay deenna gaasoy aybee? qassi i awa heeree?

Cora qommo kushe hiillanchchati nu heeran de'oosona. Eti qassi nu sooni nuuni go'ettiyo dumma dumma mishshata medhdhidi giyaa efiidi bayzzoosona.

Geesaara adussa gidida heregaykka sa'aappe biidi pude gakkido xeelliyoode keehippe lo"iyaa meraara bulla gidida keettay beettees. ha keettay daro biraa ekkidi keexettiis.

Kaamee asay issi sohuwappe harasaa issi miishshaa caananawu woykko bawu baanawu eesuwani gattiya transpportte miishsha giyooga. Ha'i qassi ubba zammaana kaame qommoppe issoy abbadulla geetettidi xeesettees.

Mooradi giigissi wottido billamaa masqalay gakkiyoodee ashuwaa muxanawu giigissidoogee ubba keettankka de'ees. Gal'ay ceeggiyoodee giidi qassi guuttaaninne gitan cora qommuwan shammi wottoosona.

Naa"u bootta buqurati issi meray de'iyoogeti sa'an asay xeelliyo wode qoncciyaan de'iyaageti beettoosona. etikka qassi garssa baggaara bulla meray de'iyaagaa bolli zin"i uttidoosona.

Sharaa hiixxidoogaa bollan cora haattaa caammati micettidaageetu meray ay malee? Ha son wottiyoo caammay issuwa issuwa marccoy appuna gidana danddayii?

Kaamee shiiqettiyoo sohuwan asay ba biitta biita biyaa kaamee eqqiyoo sohuwan maaraara eqqidi eta kaamee yiyoo wodiyan he kaamiyan geliyoo maaray ayba lo'ii?

Kaaciyappe oosettida, biratappe giigida xurumbbay de'ees. Ha birata xurumbbawu maadoy puunidi deriya denttanawu xoossawu goyniyodekka issito issito go'etettees. Ha kaciyaappe gigage aybbe?

Tamaa kattanne ushshaa keetta yaagiya miyonne uyyiyo keettay aybba lo"iyakko be"adi? Ha kattaa keettan aybba aybba kattay qommoy de"ii ?

Issi ambbay keehippe diicciis woykko diccibeenna gaanaadan danddayissiya malattati aybee aybee? Ambbaa dichchay kumetta asaa duussaa injjeyanawu kaa'iyo beeray ay keena gidana danddayii?

Puutiyaa tokkiyoogee mittaa qoodaa darissanawu maadiyaa woykko carkkuwaa hanotaakka giigissana danddayiyaaba. Naa"u cima maccaasati issippe puutiyaa tokkidi ggiigissidi xeellidi de'oosona.

Issi xumi uttida heeran keehippe issippe shiiqidi xeellidi dummayanaw danddayenaaga keena gorddeti uttida sohoy awe? Ha heeran asi de'anaw dandday?

Cora asay ogiya doonan gulbbatidi ba kushiya saluwa pude denttidi Xoossakko pude woossidi de'iyo yohoy aybbeshsha? Ha asay hagadan mela dembban ayssi gulbbatide?

issi sohuwan beettiya jarkkaanee issippe qashetti uttidi beetees. ha jarkkaanne asay haattaa tikkidi efiidi uyanaassinne qassi meecettanaassi maaddiya miishsha gididdi erettees.

Oyddu macca naati bullukuwa danccidi issi kifiliya giddon duriidi beettoosona. Ha naatuppe ha sintta baggaara eqqidaara oone? Hinkkootuppe ne eriyo asi de'ii?

Urqqaappe merettiyaa miishshay daro go'aa immees hegeetuppe issoy qumaa kaattiyoogaa. Daro qommo urqqaappe merettiyaa miishshay de'ees hegeetikka :- jabanaa, otuwaa, kuyxaaruwaanne bashiyaa.

Birillee eessaa tigidinne uyiyo burccuqqodan giigida, giddon de'iya eessaa meraakka bessiya buqura. Eessay uyiyo wode huuphiyaa gidduwaa pashkkissidinne keehi allaxxissees.

Hagee keehippe lo"i uttida sohoy oyddu zooziyaara ubbasaa baanawu maaddiyaa sohoy giigi uttidagee beettees. ha sohuwaan qassi mittati dicci uttidaageti sohuwaa puulayidosona.

keehi lo'iya deree dembbaa maayi utaagee beetees. ha deriya goyyidi asay banttana namissay oyqqenna mala mitaa ayfettanne kataa qommota tokkees.

Issi heezzantta kifiliya maxxaafaa bootta koohoy diyaagaa bolli maata mala meraa xuufiyaan xaafetti uttida maxxaafaa onatetaa qonccissiya xuufee beettees. Ha maxxaafaykka bollaa minttettuwaa maxxaafaa gidiyoogee erettees.

Dumma dumma biittaappe bookkidi woykko shoddidi ekkiyo miyo kattati de'oosona. Hegeetikka:- sunkkuruutuwa, tuummuwa, qaysiriya, hegaanne hegaa corabati biittaappe mokkidi kiyoosona.

issi qeeri baajaajjiya haa simmada yaydda diyaara beettiyaarissi meray ay malatii? qassi ha lee"e shuchcha ogee awa epiidi diya ogee?

Asay toho melan hemettana danddayenna ayssi gikko lawachchee mes qassi agunttaykka caddes hegaa gishshawu darotoo haahosaa gidin woykko matasa caammaa ba tohuwan aattidi go'ettes.

Ushshaa qommoti ba buliyan buliyan duuqetti uttidaageetinne ushshan gujettiyabati imettidosona. Ha ushshatuppe guyye baggay qassi adil"e ciishsha malatiya meraa maayi uttiis.

Naa''u puulanne zamana miishshan tigettida keehippe mal'iyaa ushsha sunttay aybbe? Ha ushsha oyqqida naa''u miishshatti uttido lo'iya miishshay aybba geetetti?

Uttida asi beettenashin asay uttanawu giigi uttida sohuwaan qoodan woysu oydeti beettiyoonaa? qassi ha bagga miyiyaan de'iyaa mittee sunttay oona getettii?

Asay issi heeran dumma dumma halchchuwaassi issippe gididi leemisuwawu kunddikko denttanawu woddikko keexxanawunne maaddanawu issippetettaa medhdhees. Eti issippe gidi hasheti oottiyogee eta toohuwa kawushshees.

Bebi nu biittiyoo toophphiyoo ayssiyaa kawuwaa haylemaariyam desalegn giyoo bitane ba maataa ba kushiyan yeddidoogan nu wolaytta asay ayba yiilotidosona giidetii?

Bollaa woykko maayuwaa meeccanwu maaddiyaa saamunaa yaagiyo miishshay bayzziyo keettan issoy issuwaa bolli kuuretti uttidaagee beettees. Ikka qassi adil"e ciishsha meraranne bootta meraara de'ees.

Qaali katta keetta yaagiya xifatee de'iyaagan daro asati issoy issuwaa bolli dooretti uttido gaasoy quma ma"oyye woykko harabi aybbi de'ii?

Issi yelaga na'ay karetta caamaa wottidi hegaadankka karetta suriyaa gixxid kiissiyan kushiyaa yeddidi eqqiis. Appe miyye baggan wogga woraykka daro mittaara de'ees.

Beni wode daro asay awa wodiyan irxxa uyiyo haattaa demmanaw metotiyo wodiyan meeccichido otuwan haattaa tigidi issi sohuwan wottidi irxxissidi go"ettiyonne ha wodiyan diishsha?

Dumma zeretta maatta miizzata xiikkiyoo woyikko heemmiyoo keettan muleera aappun canccare miizzati de'iyoonaa? Keettaa giddon de'iyaa miizzata aappun asayi xeelliiddi de'ii?

ha sohuwan eqqida miizzatu qooday aapunee? etikka issippe shiiqi eqqidi maataa miiddi de'iyaba gidikkonne eta yuushuwan de'iya biittaa utettay ay malatii?

Nuson beni issi deeshshiyoo shammidi ehidoora kase kase menttiyaa menttiyaa yelaws shin he deeshiyaa hachchiigan selliyaa yelasi shin waanada menttiyaa yelabeekkee?

toophphiyaa kare biittaa asaa yaraa yaagiya xifatee beettiyaagee amaaratuwan xaafetti uttido miishshaassi meray ay malee? qassi ikka awa heeran kaqettidee?

Aaho giyan cora asayi kumi uttidosan bayzettanaassi giyan shiiqi uttida booratu giddon zo'o booratu qooday aappunee? Giyaappe yabaggaara de'iyaa mittatu qommoyi aybee?

Abebee biqilaa geetettiya wottanchchay maratooniya mela tohuwan xoonido sohoy awee? assi tiraa boli de'iya xifatee wogiyaaba malatii? bootta meran ayssi xaafettidee?

Toophphiya giddon xaafettiya dumma dumma gaazeexati naqaashata dere asaassi gattiyogan maaddoosona. Ha gaazeexata go"ettiyo meezee benippe dumma dumma gaasotun guuxxiiddi de'ees.

Asay kattaa miyoonne uyiyoo sohuwaan keettaa karen zo'o meran xaafettida xifatiyaa sunttay oonee? qassi ha baggaara kuwaa giddon uttida bitaniyaa sunttay oonee?

Shuchchan keexxido keettay asay hirggennan ceeggees geennan daro layttaa daanawu maaddes. Hagaa mala shuchcha keettay penggiyaassi gorddee darotoo heregaappe oosettes

Amarida asatunne bayzzettiya zal'ettu woykko miishshattu guyen de'iya doozay ambba puulawunne irxxatettawu keehi daro maaduwa immiya dooza. Ha doozay ambban naagetees.

Issi maayoy bayzzettiyoo keettaa giddon dumma dumma meray de'iyo maayoti de'iyaageeta gidishin, he maayotu meray ay malatii? Masqqaliya malaatay de'iyo maayuwaa meray ay malee?

Yettanchcha gidiya addoole akililu xaafido magalashuwa yaagiyiya maxaafay beettes. Asaa naati dumma dumma maxxafaa nabbabiyoogan eraa gujjesinne kumetta asa gides.

ha geela'o na'ee kushiyan beettiya miishshay aybee? qassi a eqido sohuwaappe guye bagaara de'iyaa maata mala meray de'iyo sohoy awa heeree?

issi mitaa giddon keehi dooretti uttida mitaa ayfetti ayssi asaassi bayzzettokkonaa? qassi ha mitaa ayfetti ha sohuwan diyaageeti aappun biree?

Kuwaasiya dembban kaa'iiddi diyaa toho kaassanchchati kuwaasiya ponqqiiddi woxxiyaageetu guyyessan diya dozzaa sunttay ayibee? Ha naati mayyido mayyuwaameray ayi malee?

Taman wottidi dumma dumma kattatata elle gattanawunne qassikka ambbaashshaa uukkanawu maaddiya buquraa. Ha buquray eesuwan kattaa kaattidi namisaa attanawu maaddes.

Toophphiya giddon hanettidabata, asaa qoodaanne issi izaawu son de'iya ubba naqaashata shiishshiyogan erettiya eqotay oonee? Ha eqotay shiishshiyo naqaashay aybissi aybissi maaddii?

Cora asatti wogaa maayuwa maayiddi uttidagettu sinttan daro biittata ba gidon oyqqidda afirkka karttay kaqqetti uttis. Ha asatti wolaytta wogaa dungguza qaccidossonna.

Issi na'eessi hasheppe qommo baggay beettiyooro gidishin, ha na'iyaa ba kushiyan oyqqidobaa meray ay malatii? I miyyiyaan de'iyaabati aybee aybee?

Zammaana hanotan oyddu miyye shuchchappe oosettida ogiya doonan hare gaare haatta tookkidi ayissi eqqidee? Ha ogiyaa doonan muumeera aappun asayi dii?

Issi aaho ogiya doonan issi shuchchaappe keexxettida dirssaa pengeekka biratan giigidoogee diyagaa bolli bodditte ambbaa zoreta keettaa giddon wogga doozaa ooni tokkidee?

Dumma dumma meraara de'iyaa maxaafa bolla baggaara kamanawu maadiyaagee de'ees. Ha maxaafaa kamanawu maadiyagee aybippe oosettide? Hagaa mala darotto awa heerappe demane?

Hisaabiya luxiyo maxxaafay usuppunttaagee ichchashanttappe aadhdhidi laappuntta gakkibeenna naatussa. Ha maaxaafay tamaareti bantta son nababanawunne eraa demmanawu daro go'aa immees.

Tamaare naati issi kifiliya giddon uttidi banttappe sinttara eqqida astamaree giyooba ezggoosona. Ha tamaareti haakki haakki uttidoy aybbise gaasuwane ?

Nuson haattaa irxxissiyoo pirriijjiyaa giyoogee de'iyaagan nuuni haattaa hegaa giddo yeggi yeggidi irxxissidi uyeettes shin hegee haattaa waati irxxissanaw danddayii?

Oyddu macca naati bantta heeraa wogaa boxooxissi erissiya wogaa maayuwa maayidi uttidosona. Eti maayidoy Wolaytta, Amaaraa, Tigreenne Oroomiya wogaa maayuwa gidees.

Issi gastta kaalettiya bitanee cenggurssa duuqqiyoo buquraa ba kushiyan oyqqidi daraphphan uttida asassi haasayiiddi de'ees. Miyyessaara de'iyaa kushee duuqqiyo buquraa oyqqidi I haasayiyooga duuqqees.

Naa"u asati eqqidi bantta ushachcha kushiya pude denttidi bantta sinttan woraqataa wottoogaa xeelliiddi hokkidaageeti de'oosona. Ha asati bantta ushachcha kushiya aybissi bollawu denttidonaa?

Saamunay geeshshatettaa naaganawu keehippe maaddiya zammaana miishsha gidishin ba giddon daro go"aa oyqqiis. Payyatettaa qohiya ayfiyan beettenna suuppabata meecidi saamunay xayssees.

Cora asati issippe issi dembban shiiqidi uttidaageetuppe ha baggaara sa'an uttida na'ay ba kushiyaan ay oyqqide? Qassi appekka guyye baggan eqqidaagee oonee?

issi sohuwan xaaxxi uttido miishshay diyaagee beettiyaagaassi bola baggay dooya. ha miishshay darotoo giyaa heeran asay bayzzanaayoonne mataa oykkanaassi maadees.

Issi aawaranne aayeera bantta gaden biittaa oottiiddi de'iyageetuppe aaway porkkan hem"iyo wode aayyiya kushiyan sharafaa shoddawusu. Oosoy asaa naata bonchchissees.

Qumaa kattanawu woykko mal"ettanwu maaddiyaa zaytiyaa pabirkkaa murutay beettiyaagee beettees. ikka adil'e ciishsha meraara de'iyaagee issi litiriyaappe biidi ichchashshu litiryaa gakkanawu de'ees.

Gonddare ambban de'iyanne haxe faasila giyo mino kawoy merissido zannaqa soho awa geetettii? Faasile gimbbee keexettoosappe hanno gakkanawu aappun laytta gidanee?

Wolaytta kaassaa dembbaa giddon wolaytta asay ubbay shiiqidi wolaytta layttaa laamiya gallassaa bonchchiiddi de'ees. Wolaytta laytta laamee asaa issippetettaa qonccissiya ogiyappe issuwa.

Karetta meraara uttanawu giigidi shuggiyaa isponjjiyaappe oosettida oydiyaa sunttay aybaa getettii? qassi ya baggaara de'iyaa odi bessiyaa be'iyoo buquray aybee?

Loggommoy wolayttan wogan keehippe koyettiyanne bulachchawu qassikka dumma dumma ufayssa baalawu pillappenne oyssappe ka'iya katta. Qassikka loggommoy dumma dumma katta ayfetta go'ettees.

Qeeri naati dicci gakkidi nu toophiya sheeraa ekkiyaageeta. Keetta dumma gidida giigissoy diyodee dummayidi apuupaa punni qachchin keettaa keehi loyittes.

Issi karexxi ekkiya kootiyaa maayida bitanee tokettida puutiya kabboyiiddi de'iyaagaa gidishin, ha puutiya sunttay aybee? Puutee tokettidobay aybee? Puutiyaape ya baggaara aybi de'ii?

Jabanay urqqaappe eranchchatun giigidi tukkiyaa penttissanaayyoonne tiganawu maadiyaa miishsha. Tukkee asaa pashkkissiyoogaan kaattaa mi simmidi daroton go'etiyoo asaassi maaduwaan eretidaagaa.

Baalay gakkidaagaara nuso aayo diyaara sunkuruutuwaa shammanaw keehippe koya uttaasu shin ha'i giyan he sunkuruutuwaa gatee keehippe gujji uttideeshsha ?

Hagee mittaappenne birataappe qoxettidi merettiyoogan daro allaalliya polees. Leemisuwaassi baacay maataa buuccanawu, paasee mittaa qanxxanawu, mashshay ashuwaa shukkanawunne zaabbee biittaa bookkanawu maaddeees.

issi bobboxaama na'ay uttidaagassi kushiyan diya guutta miishshaassi sunttay aybee? qassi appe guye bagaara diya medoosaassi sunttay aybba geetetti erettii?

Keehippe heeraa loyttiyaa araddisi wottiyaa qassi aakkidi de'iyaa xiiddaa giyoo mittaa miyiyaan geela'o arssa meraara de'iyaa macca na'iyaa ayssi he sohuwaa baada eqqadee?

Wolaytta biittan daro xoossaa woossiya asatinne dumma dummaban haggaaziya asay de'iyogee erettiyaba. Hegeetu giddoppe hagan beettiyay bonchchettida Bota Abiraamanne A malata.

Luxanchchatti luxiyo kifiliyan etti uttiyo oyddenne qassikka luxissiyagee xafiyo karetta saledday geeyyiddi beetes. Qassikka luxanchchatti bantta dawutara wottiyo oyddekka de'ees.

Wolaytta dere asay ba kushiyan agidi uyiyo mattoyiya ushshati aybee aybee? Haraqiya darissidi uyida asa bollan gakkana danddayiya metoti aybee aybee?

Wolaytta wogaa maayoy zo'o, bootta, karettanne adil'e meray diyogaa. Daro qommo wogaa maayoti de'oosona etikka yeehuwan yettaninne harabatun maayanawu maaddiyagaa

Issi issi zal'anchchati asaappe donuwaanne boynnaa keehi coraa shammi shammidi shiishidoogaa he donuwaa giyay al"iyoo wodiyan zaarettidi bayzziyoogan miishshaa demmiyoogee ayba malaales giidetii?

Ya baggaarnne ha baggaara mittay dooddi uttido sohuwaan giddo baggaara hemeettanawu giigi uttida ogee beettees. ha ogee qassi keehippe xuntta.

Ushshaa darissidi uyiyoogee issi asaa payyatettaa bollan gattiyo qohoy aybakkonne eray? Ha mattoyiya ushshay payyatettaa bollan gattiyo metuwappe gujo hara metoti aybee aybee?

Kaamiya ogiya bollan issi arssa huuphiyaara ba'a na"ay bootta shuraabiya mayyidi miicciiddi eqqidaagee zemppi uttobay ayibee? A guyyessan ayibi dii?

Macca naati issippe ya simmidi eqqidoosona. Etappe sinttaara qassi naa"u boottati de'iyaageetuppe sintta baggaara de'iya addussay oona dereqqidi xeellido de'ii?

Amarida seeraa naagissiya asay haatta xaafo miishshata bantta sinttan xaraphpheezzaa bolli wottidi issi sohuwan uttidi tobettoosona. Seera naagissiyaagee issi heeran merettiya karssikarssaa woppissoosona.

Cora faabirkka murutata oyqqida zaammana miishshati de'oosona. Ha murutati asaassi bollaa shicissiyoogan, harggiyappe pattiyogaaninne tiyettin bollaa sawettiyogaan cora go'aa immiyogan erettoosona.

Issi zammaana wodee ehiido maashinetuppe woykko gishshaa oosuwawu gidin kattaa cakkanawu maaddiya ha kaamiya sunttaa asay intte heeran woygidi xeesii?

Haree shaafaappe haatta jarkkaaniyan duuqqidi haahosaa efanawu maaddes. Jarkkaanee haatta duuqqi wottidi aappe ekkidi dumma dummabaa meeccanawu lo'o go'aa immees.

Geneessa giyo woraa do'atti asaa naatuppe haakkidi wora giddon bantta keetta giigissidi de'iya deeshsha mala wora do'atta. Qassikka ha do'atti qummatettawukka go'osonna.

Karettanne bootta meray de'iyo maatta miizzay keehippe daro maattaanne qassikka oyssa immiya keehi bonchchettiya medossa. Ha miizzay lo'o maataa miidi maatta imees.

Mittaa ayfiyaa getettidi tokettidagaa ayfiyaa issi bitanee duuttiidi de'iyaagee beettees. qassi ha mittaa ayfiyaa sunttaykka mangguwaa mittaa ayfiyaa getetti xeegettees.

Wolaytta moottan de'iya mereta Zannaqa sohotuppe daro asay be'idi allaxxiyogeeti awugeetee? Ha zannaqa sohotuppe ajjooraa soossoy awa allaanaaninne awa shuchchan beettii?

Issi issi biittay ba biittaa dichchanawu daro dumma dumma oosota oottoosona. Ha oosotakka asay erana mala de'iyo sohuwanne oosuwa xaafidi kaqqeettees.

Bayra wottanchcha Hayle GebreSilasse kase xoonido xoono gutaratu qopissuwa yaaggiya xifaatiyappe haddirssa baggaara de'iyaa banddra oyqqida misilee oogee neeni eray?

Keehippe xoqqanne yashiya ubbakka maata mera maayida deriyaape sinttan de'iyaa keettay aybbippe aybbippe oosetti? Ha keetta guye bagan de'iya doozay aybbe?

Ha buuchchaara woraa amalatiya huuphiyaara bo'a bootta shuraabiya mayyidi haa xeelliya na"ay ba kushiyan oyikkidoogee ayibee? Ha na'aa merayikka ayibee?

Sarotetta naagissiya xaacetti bantta maayuwanne bantta biitta banddira qacciddi qassikka olaa miishsha oyqqiddi ubbaykka yafaran eqqidosona. Ha xaacetti issi malaa huuphiyankka wottidosonna.

Wolaytta asay basoo imatta asay qoppennan diishin yiikko ba gaden de'iyaa boynaanne donuwaa bookkidi boggidi kattiyoogan he imaattaa moki moyssiyoogee ayba lo'ees giidetii?

Macca naati issi issi dumma dumma galassatun yedhdhiyoo xoqqatetaara de'iyaa caammaa shammanaw keehippe amottoosona shin he caammay aappun biraa ekkiishsha?

Asaa naati bantta de'uwan eranchcha gidanaassi awudekka luxettay koshshiyaba gidishin ha luxetta keettaa giddon cora luxanchchati hokkidi ay oottiiddi de'iyonaa?

Dembbay yelaga naati kuwaasiya issippe shiiqidi bonqqanawu keehi maaddes. Nu toophphiyan gidin salo gupantton cora biittay kuwaasiya kaassan daro marccuwa demmes.

Dumma dumma doozatuppenne meedosattu galbbappe oosetiya caammay asaa tohuwaa iitabappe naagiyanne qassikka puulaw keehi maadiyaaga. Ha caammay zamaana pabirkkan meretees.

Ha"i wodiyan daro sohuwan dumma dumma gaasuwan woray leppiisinne xayi xayidi biis. Hegaappe denddidaagan asay bari mehiya kessidi hemmiyosaara attennan xayiichchiis.

Toophphiya giddon xaafettiya cora gaazeexati dere asaassi naqaashaa wodiyan wodiyan gattoosona. Ha naqaashati darotoo dere asaa koshshaa kunttiyogaa yuushuwan xaafettoosona.

Yonddodo teerida paappayay bollan duuttennan ka'idaagee min nu bollan ayibaa maadii? Qassikka ka'idanne qayye paappayaa ayibin shaakki eranawu danddayiyakko qonccissite?

Nu gaden mangguwaa ayfe diyaagee asi bochchi erenaagaara keehippe ka"idaagaa nuse aaway he gade biidi duuti ehidoogaa miyoo wodiyan ayba mal'es giidetii?

Issi keettan qooday cora gidido maccanne attuma yelaganne cimma asay issippe shiiqidi saa'an zahi oottid hiixxido yeechchaan muxxi wottido ashuwaanne oyttaa, unccaa qassikka ushshata uyiidinne miid doosona.

Naa'u adli'e ciishshanne issi zo'o kaametti ogiya giigisside biitta bookkidinne efiide de'osonna. Etta giddoppe issi kaame biitta bokkishin hankkotti tookosonna.

Qoodan keehippe cora macca naati bantta huuphiyaa keehippe loyitti dadissi giigissidi karaabiya baqqidi yexxiddi de'iyaageeti awa biitta ase? Eta qoodayikka woyisee?

Ooratta urqqaappe merettida hiilla so miishsha gidiya tukkiyaa essanawu maaddiya jabanaa medhdhida hiillanchchiyaa oonee? Sinttan uttida mishiree sunttay oona geetettii?

Kawoy ba biran luxissiyoo luxanchcha naatussi eti miyoo kattaakka giigissidi immidoogan he naati keehippe go'etiisona shin kawoy simmidi he naatuppe ba biraa ekkanaw de'iishsha?

Issi maca naatu caama diyaagee pala lo'iyaagaa be'ada tawu issi michcho diyaara he caammaa shamana gaada tana biraa oychchaasu shin aappun biraa imoo?

booraa woyikko deeshshaa shukkidi meqettaa qommo gidiya wolayittan boyinaa doyissiddi cal"iya gonggiyan qoxxiyo buquraa sunttay ayibee? ha meqettay ayibaa bollan de"i?

Bodditte ambban daro wodiyasappe doommidi asay shemppanawunne allaxxanawumaaddiiddi takkida hooteeleti awugeetee? Ha hooteeleti xoqqa xekkaakko eesuwan diccennaadan diggiyabati aybee aybee?

Wolaytta moottan Bolooso Bombbe Allaannan beettiya ajjooraa soossoy daro turistteti xomoosiyo sohotuppe issuwaa. Daro asay ha soossoy de'iyosaa allaxxanawu bees.

Gaashiya cakkidi qassi sohan wottidi ayifiyanne utulaa shaakkidi kessiya zammaana maashiinee diyagan asay cakkiiddinne wottiidi de'oosona. Ha asati ooso maayuwa ayssi maayibookonaa?

issi bitanee diyaagee naa"u naatuura eqqidi wolaytta wogaa qonccissiyaa miishshaa maayuwaa maayi uttiis. ikka darotoo asay dumma dumma baalatun maayanawu maadees.

Ha dumma dumma ushshati de'iyageetuppe asa na'i harggin woykko sakettin asaa naata oychchanawu biiddi oyqqidi biyogee awugee? Ha oyqqidi biyo ushshaa asay aybawu doorii?

Guutta ambban bootta kaamiyappe guyen issi biratay koorinttiya poo'uwaa aatanawu eqqiddi koorinttiyappe hara ambba puullakka gujees. Kaamiya mataara daro asay hemetees.

Wolayitta dere asaa layittaa laamiyaa gifaataa baala bonchchanawu dabaabaa kiyida geela'o naatu qoodayii aappunee? Ha macca asatuppe guyye baggaara aappun attuma asati de'iyoonaa?

Nu woosa keettan de'iyaa yelaga naati cora ogiyaara woosa keettaa loytti maadi uttidosona. Woosa keettaykka etan keehi ufayttis shin eta issi issiban maaddeneeshsha?

Issippe uttidi qumaa miiddi diya asata. Botte caammay iray woyikko urqqay bochchennaadan maaddiya al'o caamma qommotuppe issuwa gidishin eta sinttan deskkee kaattaa wottanawu maaddes.

Ishaaranne michcheera issippe shiiqi uttidi luxoosona. Eti uttidoyikka karetta merayi de'iyo shuggiyabaappe giigidabanne guyye baggaara qassi bulla meray de'iyo keettaa godayi beettees.

Issi keettay keexettidi polettidi asay duussaa doommana gakkanawu keehi daro wolqqaanne marccuwa ekkidi giigoosona. Keettay asay iitabaappe attanawu geemmanawu maaddees.

Haattaa duqqiyoo buquraa woykko balddiyaa milatiyaa bootta meraara de'iyaa miishshaa be'iidi de'oos. qassi appe ya baggaara maati baynna sohoy beettees.

Issi aaho asppalttiyaara wogga kaamee yiiddi de'iyaagaa gidishin, ha kaamiyaa meray ay malee? Kaamiyaappe xoqqaara carkkuwan kaqetti uttidabay aybee? Kaamiyaappe ushachcha baggaara aybi de'ii?

mittaappe massi medhdhido kaltta tuutiyaa pooxi medhdhiyaa hiillanchchay oonee? ha tuutiya sinttan jinsse suriyaa gixxidi eqqidaagee wottido caammaa meray ayibee?

Baaburee tunggan asay issi sohuwaappe hara sohuwa baanawu maaddiya buqura. Qassikka hara kaamiyaadan lambban gidennan koorinttiya wolqqan yaanne haa bes.

Dumma dumma mitta ayfeta gaaccidi hega qassi burccukuwan tigi uyiya asassi izawu koyido koshshadan aattiya zal"e keettay daro marccuwa woriya demmiyaba malatenne?

Issi maccariranne cora attuma asaara issippe shiiqidi asati ay oottidi deiyona? Etti deiyo heeray awa heere? Ha biittappe mokkida maatama meray aybe?

Wolaytta telvejiiniyaan eqqidi kushiyaa xaaxidi aybakko odiiddi de'iyaa bitanee aybaa mera shuraabiya maayyidee? Appe guyye baggaara de'iyaa keettaa meray aybee?

Macca naati bantta koyidobaa yegganawu maaddiya macca asaa borssaa. Ha qalameekka daro macca naati dosiyoonne dooriyo borssaa qalamee gidishin ha borssay marccuwankka irkkaasha.

Maayuwa sikkiyaa makiinaa oyikki uttida maata mala shuraabiya mayyida na'a meray ay malee? Ha sikkiyaageetu guyyen diya asay ay oottiyoonaa?

Dumma dumma misileta oyqqida xaafetida woraqqatati de'iyaageta ooni wottide? A bolli xaafeti uttida xuufettinne misileri nuussi aybba kiita aattiyona ?

Boynay wolaytta qumaa qommo gidishin ikka otuwan yeggi haattaa tigidi taman wottin guutta saatiyappe guyyiyan ka'es. hegaappe guyyiyan samppan qolidi meettes ikka daro go'aa immes.

Issi huuphiyaa binnaanay puulummido maccaasiya daraphphan uttidaaro gidishin, A ba ayfiyan ay wottadee? I maayuwa meray ay malatii? Ippe sinttaaranne miyye baggaara de'iyabati aybee?

Na'iya keehippe lo'iya sohuwan eqqada awa xeellaydda, ay maayada huuphiya waata giigissada, ba tuwan ay wottada ba kushiya waata wottadee?

issi jooniyaa kummi uttida badalay diyaaga matan diya miishshay aybee? ha bangaassi daro maaddoy diyaaba gidikkokka asaassi immiyo go'aa gujjada yoota?

Komppiitere keettan naati ba koyyidobaa xeelliiddi doosona. Ha komppiitere keettay imettida saatiyan go'ettidi go'ettidoogawu qassi marccuwa immidi kiyiyo keettatuppe issuwa.

Tamaare naati eraa ekkanawunne qassi paaciyan aadhdhanawu dumma dumma maxaafaa nabbaboosona. Ha maxaafaa loytti nabbabidi paaciyawu gelikko aynne hirggennan bantta paaciyan aadhdhoosona.

Addussa xoqqu gi diccida mittassi garssa baggay kallo de'ees. Ha mittappe hefintta baggay qassi daro dere de'iyoosa neeni baada be'adi?

wolaytta sooddo ambbaa giiddon kaamee hemettiyoo ogiyaa bollan de'iyaa issi mittiyaa i sunttay erettena miitiyaa de'iyaara beettawus. ippe ya baggaara qassi wogga keettay beettees.

Issi zo''obaappe ushachcha bagan de'iya miizzaa galbbappe oosetiyaa asaa naati wotanawu go'ettiyogee aybba geetetti? Qassikka ha buqurassi zananay aapun waree?

naa''u qommo mitta ayfetinne qassika teeribennageeti de'oosona. etappe qommo baggaara dooretti uttidaaga sunttay aybba getetti ne a suntta xeessanaw danddayay?

Ashoy miizzaa shukkin miizzaappe beettiyaaba gididi asay qumatettawu go'ettiyo qumaa qommuwaappe issuwa gididi go'ees. Qommo baggaara de'iyaage qassi gaashiyappe beettiya quma qommo gididi maanaassi maaddeees.

Asaa aani caaddiko eesuwaara woriiganawu danddiyaa olaa miishshaa getettiyaagaa sinttay aybaa getettii? qassi ha sa'an zin"ida ola mishshaa qooday woysee?

ha wodiyan asaa keehi haasayissiidi diyaa miishshay woykko diipisiikki yaagetettiyaa miishshay ayi maadiyaaba malatii? hegaa xalaala gidennan qassi xifatee woygii?

Beni taani guuttatettan de'iyo wode miizzaa henttawu gooba. Qassi taani miizzaa heemmada yiyo wode nu so ayyiya taassi maattaara oyttaara immawusu.

Issi salo mala meray de'iyo sohuwan issi yelaga na'ay eqqidaagaa gidishin,A binnaanay waani uttidee?I ba doonaakko shiishshidi naa''u kushiyan oyqqidobay aybee?

Naa"u paraa sinttan wottidi naa"u macca naati sinttan duriiddi eta guyyessan cora attuma naati guyye baggaara dungguzzaa mayaageetu qooday aappunee? Ha asa ubbay ayissi shiiqidee?

Nu kattanne ushsha keettaa yaagiya xifatee Amaaratto doonan xaaferi uttidaagappe garssa baggaara Toophiyaa banddiray de'iyaaga addussatettay ay keene? Appe garssa baggara de'iya payddoy aappune?

Issi karetta meran amaaratto xifatiyaan xaafetti uttida machchalati de'iyaageti nababiyaa asaassi kiitaa aattiidi de'oosona. qassi ikka garssa baggaara gimbbiyaa bolli de'oosona.

Issi zananay adussa gidido qorqoro keettay de"iyaagaa bollan de'iya misiliyaa bollan aybaa qonccissii? Keettaappe sintta baggaara eqqida mittay aybaassi eqqidaagee?

Issi yelaga macca na'iyaa ba karetta huuphphiyaa orddiyaan dadisoogaa nuna bessanwu koyada yaa simma xeellayda de'iyaara beettawus. qassi ippe ya baggaara zo'o mera goday de'ees.

Issi koskkiya woykko suyqiya giddon keehippe corabati bayzettoosona. Hegee qassi asay bana koshshidabaa biidi shammanawu keehippe maadiyagaa gididi ubbasan daanawu koshshiyaba.

Issi wogga xarapheeza bollan heezzu buttullaa bollan dumma dumma meraara diya ushshay des. Hegeekka bootta, karettanne adil'e ciishsha meraara diyagee mal'iyabeeshsha?

Issi ambaa giddo ogiya loyttanawu maadiya ciirettida shuchchassi ay mala qottay de"ii? Ha shuchchay qassi hiixxiddossan uttiiganna mala oottidabay aybee aybee?

Dumma dumma pootuwa denttiyo buqurati de'iyageetuppe neessi injjetiyagee awugee? Ha heezzu buquratuppe issoy silkkiyara de'iyagaa gidishin ha silkkee ayba qommo silkkee?

Issi keettaa wuygen keehi puulattidanne xeellanawu lo'iya ciishshati masoofiya bollan kumi uttidosona. Masiofiya asay duppaappe ba kushiyan daddidi puulayidi giigissees.

Issi xaraphpheezzaa bolli micci wottido luxxisiyo mojuule malatiyabay dees. Ha mojuuliyaa bolli wolaytta sodo yunburshshaa armay de'iyonne qassi bolla bagga gaxxay bootta gidido woraqattay de'ees.

Qeeri lo"iyaa karetta meray de'iyo kaamee bolli zo'o meran xaafettida xifatee "LOVE" yaagiyaage nu doonan birshshi ekkiyoode siiquwaa yaagiyaa birshshettaa immees.

oorata kaamiya giigissiyo sohuwan cora kaameti meretiidi de'iyaageeti beettoosona. hegetuppe qassi daro baggay giigi wuridi sunttakko kiyyidi de'iyaaga qooday woysse?

Yaa xeellin haa xeelliya heregan merettida gita keettay yeemoyiya hanotan tiraa kessidi eqqiis. Ha heregaappe sintta baggay shuchchan lo"idi oosettiis.

Issi keettaa giddon wolayitta wogaa maayuwaa woyikko alleeqo maayuwa maayidi eqqida attumanne macca asata. Etappe sintta baggaara dumma dumma ushsha qommoti de'oosona.

ayfe tukkiya penttissidooga maattaara maashiniyaa penttissidi walakkidoogee aaho siniyaa bolli tigetidaageeppe miyyiaan qeeri qaattanaw maaddiyage de'ees. hagaa sunttay aybba getetti eretti?

Adussa bootta habashaa qoliyaa maayida arssa yelaga huuphiyaarakka adussa yelaga na"iyaa ba kushiya waata wottadee? Na'eeppe guyye baggaara oydiyan de"iyaagee aybee?

Issi keehippe xoqqa gidida korinttiyaa wolqqaaa baakko dapiyaa wogga birataa sinttay aybaa birataa getettii? qassi ha birataa adusatettay aapun meteree?

Issi keehiippe yashshiya bulaala bazzuwan qantta qantta mittati diyosan aybanne ogee baynnasaara qeeri kaamiya ba giddoninne ubbakka qassi asi caanetti erennasan bollan caannetti uttida asati de'oosona!!

Muuzze uttaa malattiya irxxanne arada biittan mokkiya payatettawu maadiya miyo mitta ayfe. Ha mitta ayfe pabirkkan geliddi dumma dumma murutatta imees.

Dumma dumma macca naati bantta menttershshaa tiyanawu go"ettiyoo buqurati de'iyaageti ayba meraara de'iyoonaa? qassi ha sohuwaan qoodan woysaa gidiyaageti eqqidi beettiyoonaa?

Heeraa geeshshatettaa naagiyogee nu payyatettaa qohanawu danddayiya dumma dumma harggeta teqqanawu maaddees. Pitetti geeyi uttida ambbati xeellanawu puulatidinne keehi lo"oosona.

Bolla baggay bootta woraqataa bolli xaafetti uttido xifatiyaa xeellidi ha maaxafay ayssi xaafettidaakkone ayne waayettenana eranawu maaddiyooga nababida asay erees.

Ha giddon ooratta giyaa gelida juusee keehi mal'es geettes shin he juusiyaa shammana gaada tankka keehippe koyas shin aappun bira ekkiishsha?

Daro qommo miyo mitta ayfetu gidon beetiya muuzze keehippe mali'iyanne qassikka payatettawu keehi daro maaduwa immiya mitta ayfe. Qassikka manggoy payatettawu keehi maadees.

Puulatettaa sa'aa bollan ooninne ixxiyabi woykko dosennabai baawa. Gidikkonne. Qassi asaa naati banttana puulayanaagee. Ha"i wodiyan keehippe barchcheyiyabanne daro marccuwa kessanwu keehi koyiyaba.

Humbbo alaana issi pala mal'iyaa juuse keettay de'iyaagee dumma dumma mittaa ahfetakka he juuse keetta karen wottidi bayzziyoogan miishshaa demmiyoogee ayba malaales giidetii?

Macca naati bantta puulaa naaganawunne lo'idi beettanawu dumma dumma ogiyaa go'ettoosona. Bantta huuphphiyaa dadisiyoogana. Huuphphiyaa dadisiyogee bana danddayida kushshiyaa hiilay deiyoga koshshees.

Timaatimee, loomee birttukkaanee miyiyaan uttido qarcciitara de'iyaa issi buquray beettees. Qassi etikka dumma dumma gatiyaara de'iyo giishshawu ubba asay shammanawu dandayenna.

Daro maccanne atumma goshshanchchatti uutta puutiyaa ississappe laalliddi tokoosonna. Ettappe guye bagan lo'o ayfiyaa ayfiya tukkiya doozay corattiddi mokkide de'ees.

Qooriyan wottidi, kushiyan qachchidi qassi hayttankka wottidi alleeqanaw maaddiya ha buquray giyan keehi al''o biraa ekiyaaga gidoshin a shammiyo biray niyo de'ii?

Issi a maccaasiyaa uttidaaro gidishin, ha maccaasiyaa qooriyaaninne hayttan wottidobay aybee? I huuphiyaa binnaanaa meray ay malatii? A maayido maayuwa meray ay malatii?

Dumma dumma buqurata issi sohuwa loyitanawu shiishshidoogee beettes. Ikka qassi dumma dumma meraara diya samppaappenne ciishshaappe merettis. Ha gidduwan diyagee ayibee?

Shooqan gaden zeretti uttida kattaa shiiqidi haytta duuttidi xeelidinne pilggiidi de'iyaa asati ha oosuwa aybba halchchuwan oottiyoona? Qassi eti luxanchcheye?

Asaassi qumaa koshshiyoogaadan miizzaassi maatay paccennan daana koshshees gaasoykka miizzay namisettikko go'aa immenna. Haattay asay meecettanawu , miizzay uyanawu maaddees.

Kaamee bollan burttukaaniyaa mera maayuwaa qaachchi wottida attumanne macca naati eqqidaageeti beettees. qassi eqqida macca na'iyaa gixxido suriyaa meray aybaa milatii?

Issi giya gidoon dumma dummabaati bayzzettidinne shamettidi bettiyageetuppekka xaaxetta santtaynne donoy aahuwan bayzzettoosonna. Hagan tawu gellanabay ayssi macca asa xalaalay daridi betti hagaa mala sohuwaan?

Heezzu yelaga naati bantta sinttan sampaaea aadhdhida kattaa miidi de'oosona. Etappe geeshsho meray diyooga maayyida na'ay aybba coomi hare maadan miidi?

Wolaytta wogaa maayuwa maayida geela'o na'iyaa kaamiya ogiya gidduwan kaamiya bolli uttadda ba ufayssa qonccissawussu. Ha na'eeppe guyen daro doozati diccosonna.

Naati ubbato bantta sintta loyttanaw giyoogan toyyetiyobay hagee aybbe? Eti hagaa bantta gomppaw miyyako aybba iittabeshsha? Ane eta zoriya asi baawe?

Keehippe daro qommo caammay asaa naati ba tohuwan wottiyo dumma dumma medosattu galbbappe oosettiya buqura. Ha caammay tohuwaa danuwappe naagees.

Misiliyan kaqetti uttida izaawu bootta shamiziya maayidi caccara sikisso kootiya shamiziya bolli maayi uttidaageenne karetta akeeki xeelliddi de'iya izaawu oona geetettii?

Issi sohuwan naa'u qommo buqurati de'iyaageeta gidishin, ha buquratu sunttay oonee oonee? Distte uttido buquraa bollan dumma dumma merati ay malatiyaageetee?

Hagan eqqida asati maayido maayuwa meraynne eti bantta huuphphiyan wottido qophiya sunttay darotoo ayba geetettidi xeesettii? Etappe attuma asay aappunee?

Luxetta keettay luxanchchatti eraa demmanawu gala gala biidi luxiyoonne luxissiyaagetti luxissiyo kawo woykko buzo eqotta. Toophphiya karttay tooophphiyan gidon de'iya heerata bessiya hiilla misile.

Toophphiya kirsaane ammanuwa kaalliyageeti wodiya naagidi layttan layttan bonchchiyo ammanuwa baalati awugeetee? Ha baalatuppe yesuus kiristtoosa yeletaa baalay bonchchettiyoy ay aginaanee?

Issi attuma naatu maayuwa bayizziyo keettaa Karen asa malatiya ashanguliteta maayuwa mayizzidi essidosona. Etappe sintta baggan ogee diyagaara asay awa bii?

oyddu dumma dumma meray de'iyo bambbaree kummi uttido miishshati hagan beettiyaageetussi marccoy woysee? qassi eti tuccetti uttido salo meray de'iyobay aybee?

Ha ba huuphiyan sinttaa kammida karetta ba doonan miiqquwa essidi haa xeelliyay atumeeye maccee? I mayyido maayuwa merayikka ayabaa malatii?

Issi yelaga na'a diyaagee issi appaachche motoriyo shammi ekki yiidaagee nu heeran pudenne dugenne laaggiyoo wodiyan he na'aara ayba lo'es giidetii?

Cora naati guye baggaara eqqido sohuwaan issi huuphphiyaa bo'a attuma yelaga na'ay ba hashiyaara wolaytta wogaa maayuwaa dungguzaa maayidi eqqidaagee beettees.

Billamay ashuwa muxanawunne sunkkuruutuwaanne gumbbo santtaa malatiyaabata anccanawu maaddes. Mittaa bollan kaqqido sharay awaa gidin iray bochchennaadan kaammidi teqqanawu maaddes.

Keehippe baasetti giigi uttida sohuwaan barkka toketta mokkaydda de'iyaa mittee qommoy ayba mitta getettayii? Akka qassi aybissi aybissi maadday eray?

Jootonee naati qumaariya kaa'iyonne bantta huuphiya shemppissanawu maaddiya miishsha. Darotoo attuma naati ha sohuwan marccuwa oyitettidi kaa'iyo asa kiisiya mela ashshiya buqura.

Toho kuwasiya kaa'iya toho kuwasiya kaassanchchatta naa''u yafaran eqiddi kaassa dembba gelana hanosonna. Ha kaassanchchati ubbaykka issi mala maayuwa maayiddi kaa'osonna.

Issi issi asaassi tukkiyaa amalee keehi de'iyaagaappe denddidaagan he asay tukkiyaa uyennan pee'ido gala eta huuphee qoxxiidi pee'iigas shin he asati tukkiyaa amaliyaa kaseppe aganaw ayssi koyokkonaa?

Donoy goshsha murutappe issuwa gididi dumma dumma woddiyanne carkkuwaa hanotan shooqappe beettiya muruta. Donoy kattatettawu asay go'ettiyo qumappe issuwa giddid daro go'a immes.

Taani ini gala ta laggetuura allaxxanaw kiyidosan naati berggeriyaa maana giidi aggenna ixxin etaara issippe tankka miidoogee tana aappun biraa kesissis giidetii?

Gifaataa baaly gakkiyoo wodiyan asa ubbi bason bason mi uyi ekkidi macca asaykka issippe shiiqettidi duriinne kaa'iiddi aattiyoogee ayba lo'es giidetii?

Awashiya yaagiya xifatee a bollan xaafeti uttido buttulaara tigetti uttida asaa mattoyiyaa ushsha sunttay aybbe? qassi asay ayssi a mettoyiyaaga uyyii?

Daro buqurata a giddon wottidi qossanaw maaddiya miishshay farannicheriyappe oosettiyaage de'iyaaga giddon beettiya ha amarida miishshati aybbe aybbe neeni eray?

Wolaytta wogaa maayoti maayin, gixxin, danccin , qacinikka wolqqaama lo'oosona. Wolaytta yelagati dungguzaa milatiya wogaa maayota maayidi duriiddi iita lo"oosona.

Shuchchappe bolli bollan keexettidi bootta meran ti'etti uttida keettappe sintta baggan de'iyaanay ayibee? A matan diyaa asaa qoodayikka qoodiykko woyisee?

Qorqqoroy keettaa keexxanawunne dirssaa diranawu maaddiya buqura. Shuchcha keettaa pooqee daro peeruwa shiishshidi ollaa bootyidi essin, qassikka siminttuwaanne shafiya walakkidi shuchchakka go'ettidi keexxiyo keetta.

Shunkkurttee qumaa kattiiddi mal'ettanawu qumaa giddon gujettiya darobatuppe issuwaa. Kutto woxiyaa mal'ettanawu a giddon harabatuppekka aadhdhidi keehi daro shunkkurttee yegettees.

Zo'o meran adil'e ciishsha meran bullattidabaaa medhdhi alleeqissi giigissiday oonee? Wolaita giyaa xuufee karetta qalamiyan bootta woraqatan xaafiday oona gidanee?

issi masooppiya boli cora qumaa qommoti beettiyaageetuppe bagay lo'iyaagee beetees. ha qumaykka asaa naata darotoo bolaa koollanawunne qassi ho'uwa immanawu maadees.

Loyittidi anccidi suure kattikko usttatettawukka qassikka payyatettawukka maadiiyaa qosxxa yaagiyo santtaa. Dumma dummaban yegganawu maaddiyaa joyinee dembba sa"an hiixetti uttiis.

Issi qorqqoro keettay shuchchan keexettida keettaa qorqoruwa malkkee ay malee? Ha keettaa sintta baggaara baasuwan de'iyaa ciishshati keettaappe ay keena haakki uttidona?

Usuppunaa gididi eqqida asatuppe ichchashshay attumaagaa gidiyoode qassi issina maccaro gididaageti ayssi ha sohuwaan eqqidoonaa? eta oosoykka aybee intte eretii?

Cora asay ogiyaa bollan hemettiiddi de'iyaageeta gidishin, ha asaappe sintta xeeran de'iyaa bitanee oyqqido borssaa meray ay malee? Etappe guyye baggaara de'iyaabati aybee aybee?

Kaamiyaa lambbaynne binzzilee bayzettiyo sohoti kaamiyaa, baajaajiyaanne motoriyaa laaggiyageetu binzziliyaanne lambbaa metuwaa birshshoosona. Daro kaametanne motoreta laaggiyageeti etappe shammidi go'ettoosona.

Kaciyaara xooqqa xaaxettidi pude biidagee de'iyo issi bazo do'iyaa eqqidaara beettawusu. Ha do"ee meray bullawu biida zo"anaa ekiyaa meray de'ees.

Luxiya naati kompiiteriya go'ettidi bantta nababuwa hanotan zaana oottidi nababanaassi giigidagee des. A bolli dumma dumma buqurata yegganawu maaddiyagaa go'ettiyo naa?

Oydde uttanawu maadiya mittappe merettiya so gido buqura. Ha oyddiya medhdhanawu koyro mitta qanxxiddi massiddinne molliddi waaxxiyo kushe hiilla ooso.

Bashee urqqaappe merettiyaa so giddo miishsha gididi a go'ay oyttaa uukkiyoogaa, buddeenaa uukkiyoogaanne shaashshaa shaa'iyoogaa. Urqqa miishshaa giyoogee urqqaappe oosettidi so giddossi maaddiyaaba giyoogaa.

Zo"o qalamiyan tiyettida kaamiyaa maskkootiya dooyi oyqqi eqqidi haa xeelliyagaa meray ay malee? Ha kaamiya guyessan diya asatu qooday aappunee?

Qoodan oyddaa gidiyaa macca naati issi malatiyaageti bantta huuphphiyaa issi mala qanxxisidaageti haa simmi xeelliidi eqqidosona. qassi ha naatupe ya baggaara shuuchchay beettees.

Zammaana zarphphee hafinttappe hefinttawu miccettidi de'ees. Ha zarphphee aybanne a tookanawu tussi koshshenna. Hagamala zarphphee wodiyan toophphiyan awa heeran de'i?

Gumbbo santtaa ubba shiishidi biron mokkiidi de'iyaaga tokkidoogaa sharafay meena malaa kalli kalli xeellidi bul""ana koshshees. hegee xaykko hayqqanaw danddayees.

Keehippe maatay kumidi de'iyoosan ha baggaara de'iyaa wolaytta wogaa keettaa milatiyaagaa guyen uuttay de'iyaage keettaa keehippe loytti wottiis nuuni xeelliyoode.

Aaho kifiliya garssan cora asay shiiqi uttidaageetuppe guye baggara issi bitanee pootuwa denttiidi de'ees. Qassi ha sinttaa baggara uttidi miicciyaagee oonee?

Hamere biittaa naati booshinchchan bantta bollaa tiyidoogaara adussa mittaa liiphiya yedhdhidi hemettoosona. Eta giddon issoy bollaa gakkenna qantta maayuwa maayidi eqqiis.

cora asati kaamiyappe wodhdhidi ha simmidi yidi de'oosona. etappe qassi naa''ati haappe ya simmidi biyaageeti kaamiyan gelanaw biyoonayye woykko awa biyoona?

Issi qeeri kaameta bayzziyo sohuwan keehi cora kaameti de'oosona. Ha kaametu meray adil''e ciishsha mala gidishin, eta sunttay takise geetettoosona.

Issi kase Wolayttaa Sooddo moottaa ayssida issi yelaga bitanee baassi Wolaytta wogaa qonccisiyaa mayuwaa maayidi aysi ba kushiyaa saluwaa zaaridi dentti wottidee?

Issi keehippe lo"i uttida keettan meran maata meraa milatiyaa issponjjiyaappe oosettida uttiyo oydee woysu biran oosettidee? Ha keettaa goday qassi oona getettii?

Atileetiyaa Biqila Abebe mela tohuwan woxxidi Oroome olompikiyaa xoonida Toophphiyaa wottanchcha. I he mela tohuwan woxxido wottan Toophphiyawu worqqaa madaaliyaa ehiis.

Haree keehin daro jarkkaniyan kumi uttida haattaa caanidi ehiidi de'iyaagappe guyye baggan asi baawa shin ha haree ooni laagin yiidi de'ii?

Darotoo bantta huuphphee guutta gidiko darissanawu koyidi hara huuphphiyaa shammidi a bolli dooqqiyaa macca naati banttasi keehippe ufayttokona. qassi etikka lo"ana giidi baaxetoosona.

Guyye baggayi keehi xoqqu gi uttido macca asa caammay ayissi kunddidee? Appe ya baggaara bootta goda miyyiyaan diya ciishshaa oone wottayii?

Naa"u asati issoy issuwara qoomettidi asaa sinttan eqqidi asaara haasayiiddi de'oosona. Ha asatu hanotay qassi asay siiquwan issippetettan de'anaada ogiya bessees.

Issi haylanddiyaara goozettidi uttida haattaa sunttay wiiniyaa geetettees. Goozettida haattay geeshsha gidiyoo gishshawu uyiyo wode dumma dumma uluwaa harggiyaa kaalettiybatuppe ashshees giyooga.

Heezzu naati issi sohuwan issoy issuwara qoomettidi miicciiddi eqqidosona. Ha naatikka bantta kushiyan bantta biittaa banddiraa oyqqidi piddi oottidi bessoosona.

Kaamee gediyan bin saatiyaanne wolqqaa wurssiya sohuwa eesuwan gakkanawu maaddiyaga. Ha kaamee lambbaa wolqqaa go'ettidi issisaappe harasaa asaa gattanawu maaddes.

Zerettidi gakkida ay qommo kattaa gidikkonne hashetidi oottiyogee murutatettaa gujjees. Daro asay hashetidi oottiyogaa koyyiya daro oosotuppe sinttatiyagee gaashiya cakkiyogaanne qoxxiyogaa.

Ambbaa giddon dumma dumma quma keettatinne tukke keettati de'oosona. Ha quma keettati daro ambbaa giddon beettishin sooni kattenna asay yiidi maanawu maaddees.

Asay puulaayyonne alleequwawu go'ettiyo keehippe ali'onne dosettiya worqqay bayzziyo buqura bolli kaqqeti uttiis. Ha worqqay darotto imotta immanawu go'ettiyo buqura.

Xoosa keettan anjjettiddi gelettidanne ekketidda machiyanne azinay gita penggiya sinttan bantta geluwanne ekkuwa maayuwa maayiddi eqidosnna. Ha naa'u asatti issoy issuwa xeelosonna.

Sakettiya asay aakimee kiittin yiiddi shammiyo xale keettaa. Ha xale keettan daro harggiyaassi dumma dumma xalee qassikka dumma dumma marccuwa ekkiyage des.

Nu woosa keettan qeeri naatu baalay gakkidaagan qeeri naati ubbay shiiqidi woossiidi beettoosona shin he naati baalaa galla aybaa aybaa oottanaw de'iyoonaa?

Wolaytta biittan dumma dumma allaalliyassi go"iya kushe hiillaa oosoti oosettoosona. Ha kushe hiillaa oosotuppe dumma dumma haggaazaa immiya bullukkoy gita sohuwa oyqqees.

issi bootta meray de'iyo kuttaa maayada woossiyo keettaa karen eqqidoogaayo gaasoy aybee? hegaa xalaala gidennan qassi ippe guye bagaara de'iya asay ayssi eqqidee?

Hagee asay banttason godan kaqqin wodiya qoodaa eranaassinne ay keenakonne likkiya eranaassi maaddeees. Hegeekka aduqqiyagee sekonddiya appe qaammiyaagee saatiya qoodaa eranaassi bessees.

Issi bitanee ba kiisiyan kushiya yeddidi pootta shamiziya garssaara maayidi huuphiyaara bo'ay ayibaa xeellii? Aappe guyye baggaara diya godaa qalamee ayi malee?

Bullachcha keettan daro sahnee dooretti uttidaagaappe asay ekki ekkidi buddeena a bolli wotti wottidi mees. Sahniyaa go'ay qumaa wottidi miyoogaa xalaala gidennan qumaa qum"anawukka maaddees.

Peerettida woykko pooshettida maayuwaa epiidi sikkiyoo sohuwaan de'iyaa kaamiyaa sunttaa ayba giidi xeegiyoo? qassi issi maayuwaa sikkidi woysu biraa ekkii?